Niriba ŋɔ nyɛla ninvuɣu shɛba ban galisi bi nyɛla bani yoihira shɛba gbubi la tuuta nima ka shɛba gbubi foto nima ka shɛba gbubi foon nima bi puuni so bɛ tooni ka ye liiga piɛlli ka ao bɛ o luɣili zuɣu ka pili zipiliga ka kpa ninkpara ka ye liiga sabinli.

salo n ʒɛya be nyɛla nin vuɣ' shɛba ban galisi zama ka do bɛtuuni do nyɛla baŋ da ka zaŋ biyara shɛbi o jinjam ni ka pɛlizupiɛli sabilinli ka zaŋ nagbanpɔrigu pobi o noli ka yɛ nɛma ka nɛma maa nyɛ nɛnsabila ka o ʒɛ soli zʋɣ'

Ashiptini m boŋɔ doɣata n ʒia doɣata maa yela liiga piɛlli ka ʒi kuɣu sabinli zuɣu ka gbibi alikalimi ka paɣa ʒi o tooni paɣa maa nyɛla ŋun ye liiga chichera ma zaŋ baaji n tam o naba zuɣu.

ashɛbitɛni n bɔŋɔ ashɛbitɛni maa puuni barinim pam don doya garitɛ zuɣ Kane zaŋ koma n yiyiba n kpɛhiriba koma ka niriba ka tɛʒɛya n lihiriba ashɛbitɛ maa puuni di kuli nɛmi lugilikam zaasa ka so kam lihiri gbaritaba

zamatu din ʒɛya ŋɔ nyɛla zamaatu shɛli din galisi bɛ puuni shɛbi yɛ nɛnpiɛlla ka shɛbi yɛ nɛnʒiɛhi ka shɛbi pɛli zipɛli ka shɛbi mi be pɛli zupɛlitɛ ka bɛ zan nagbanpɔrisi pobi be noya kaʒɛn ʒɛya be nyɛŋa sa be tuuni sa tihi n ʒɛya maa sa

paɣ' ba ŋɔ nyɛla nivuɣibɔgu shɛba ban chɛna kom do luligu zuɣ maa bɛ nyɛgila ga ka di nyɛ zaɣ dozim n nyɛgi bɛ nyɛnsi ŋɔ bɛ tuuni maa yɛla liga o be bobibobigu ka so chichini o be pɛri namida koli maa gbani tihi mori n sansaya

polinsi n bɔŋɔ polinsi maa nyɛla ban galisi be pɛla be polin zipiɛlla be puuni so nyɛla bariƒɔ ka bɛ be tuuni ka yɛ be polin nɛma ka tihi bɛ be nyɛŋa ka do titali bɛ yili titali nɛ be nyɛŋa

kpɛŋɔ nyɛla niriba ni bɛni niriba maa nyɛla nivuɣi shɛbi ban galisi shɛbi zala zuɣ saa la shɛbi mi ʒɛ tiŋgbani tiŋgbani maa nyɛla tiŋgbani shɛli din viɛla ban ʒɛ zuɣ saa maa puuni paɣ so bɛni ka so chichini ka chinchini maa nyɛ zaɣ' dozim ka zaɣ' nuɣisu boi di puuni

niraba ayi nyɛla ban ʒiya ka ninvuɣu yinga yɛ daliya ka di nyɛ ka zaɣ ʒiɛ laasabu o nyɛla ŋun zaŋ hankachiiti zaɣ piɛlli laasabu n gobi o zuɣu ka kuriti laasabu bɛ ni nyaanga

kpɛŋɔ nyɛla zanibu nyɛ paɣipuna ʒɛya maa o yɛla liga piɛli ka ʒɛya ka a wuriba paɣ' ʒɛ tihi zuɣ awuriba paɣ maa yɛla liga piɛli ka so binsabinli ka ʒɛya o ʒɛmi ka gbabi gban gban maa nyɛla zaɣ piɛli

niriba n bɔŋɔ niriba maa nyɛla nɛvuɣigi shɛbi bɛn galisi bɛ dola soya chɛma la gbabi bi baaji nima be nyɛŋa bi biliƒɔ doliba bi maa yɛla liga sabilinli ka pɛli zupɛligu nyɛla zaɣinugisu ka mori bɛ be kuɣ' ni ka be doli soli chɛna

Salo ŋɔ nyɛla ninvuɣi shɛba bani galisi shɛba zɛla zuɣusaa ka shɛba mi zi kuɣusi zuɣu ka yino bɛ sunsuuni lala niri maa ye la liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka zɛya ka bi zaŋ maiki nima kpa o noli ka o diriba alizama.

salo ŋɔ nyɛla nivuɣibɔgu shɛbi ban galisi be laɣim mi n ʒɛya be mi yi ʒɛya maa shɛbi ʒɛmi ka shɛb za zuɣ saa ka do so ʒɛ be sunisuuni ka yɛ kutu sabinli n pa liga pɛli zuɣ ka lo tayi ka tayi maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka o tɛi o noli n yɛba yɛtoɣ'

kpɛŋɔ nyɛla jama jamibu shɛɛ ka nyɛ ka moaulinim dɛi luɣilikam mosilimi maa mɛ suhiri piɛli haɣigi an kana tiyuli bɛ kuli nɛŋdila ka o li nima ka shɛbi ʒɛya yuniba shɛbi ʒɛya linli gbani jinli maa mɛ viɛli yaɣigi

Salo m be jiŋli ni ka jiŋli maa laati nyɛ dozim jiŋli maa manmaŋa puuni nyɛla dozim ka pooli nima sansaya ka nyɛ zaɣa sabila salo sheba ban be dipuuni maa sheba ye niɛn'sabila ka pili zipili piɛla ka sheba mee ye niɛn'piɛla ka pili zipili piɛla ka bɛ sheba lihiri bɛ nudirigu polo ka sheba lihiri bɛ nuzaa polo.

Niriba ŋɔ nyɛla ninvuɣushɛba ban galisi shɛba ʒela zuɣusaa ka shɛba mi dabi bɛ tooni ka du'karili ʒe bɛ nyaaŋa duu maa nyɛla din nyɛ du'piɛlli ka zaɣ'sabila sabila liɣisi liɣisi li.

palizuɣ' n bɔŋɔ pali maa zuɣ' mɔto bariba nyɛla bɛn galisi pali maa zuɣ' shɛba balirila taba ka shɛbi mi gbabi ƒɔtonima ka shɛbi bɛ lori puuni ninvuɣ' shɛb ban bɛ lori puuni ŋɔ nyɛla ban galisi ka zaŋ tuuta zaŋ yili lori maa lori maa nyɛla din mali zuɣ' ka zuɣ' nyɛ zaɣ' vakahili

Salo n bɔŋo salo maa nyɛla ninvuɣu shɛba bin galisi bi gɔbi la chinchin piɛla ka shɛba pa sariti ka sariti maa nyɛ zaɣa sabila ka bin sabinli ʒɛ bi tooni lala bin sabinli maa zuɣu ka sabbu pa n paya di nyɛla zaɣa dozim n pa n pa di zuɣu.

paɣ' ŋɔ nyɛla paɣ' shɛbi galisi bɛ nyɛla morini be puuni so bɛla be tuuni ka yɛ liga ka liga maa nyɛ zaɣitanlkpagu ka zan baaji piɛli gaɣili n yɛ o nyɛgoli so ʒɛ o nyɛŋa ka pa sariga ka lara ka tihi pɛngiliba tihi kokoo tihi

niriba ŋɔ nyɛla ninvuɣ' shɛba ban galisi lori nim ka be pɛngila lori nim maa nyɛla lori shɛŋa din galisi be nyɛla lori sabinli lori shɛli din bɛ tuuni maa so yina tam di zuɣ saa ka yɛ liga piɛli ka pɛli zibiligu maa nyɛ zaɣ ʒiɛ

jarinibɛsa n bɔŋɔ jarinibɛsa maa nyɛla din pɛntɛ pɛnta piɛli ka ŋmɛrima bɛni ka ƒɔlaki pɛli bɛni ka bia bɛni n.yɛ liga ʒiɛ ka nyɛgi baaji sabilinli ka so jinjam sabinli paɣ' so nyɛla ŋɔ gba ʒɛ tahili zaya paɣ' gba ʒɛya yɛ liga dozim ka tabu o shɛɛ ka di liɣisi zaɣ sabila

Kpɛŋɔ nyɛla sarati ni niŋ sarati maa nyɛla loorinima n-di buɣum loorinima maa nyɛla loori shɛŋa ban galisi ka bɛ kuli dindi buɣum zaya loori shɛba beni bɛ ʒela sampaa puuni sampaa maa gba nyɛla din di buɣum ka nyɔhi laasabu tuɣira ka tihi ʒe bɛ nyaaŋa.